Liboso na nga na moni eza mokonzi ya mboka, mokonzi ya mboka ya congo brasil azokita na motuka pe pe na moni bamapinga na ye bazobatelemi kitoko mpenza pe na moni yango liboso na ngai awa.

Liboso na nga na moni eza bazokosala pubicite ya moto ya mafuta ya kopakola mafuta ya kopakola ya basi babengi yango nivea, pe batie mwasi alati te pe mpona moni ye aza na matiti nde nalobi aza mwasi.

Liboso na nga na moni eza buku ya kotanga buku wana babengi yango speciale montagne ye na buku wana na moni bati taba taba eza liboso na nga awa buku oyo eza na balangi mingi ya bozinga pe na balangi ya mosaka pe namoni yango liboso na nga awa

Liboso na ngai na moni moto azotambola, tambola penepene na moni ndako, ndako ya monene pe molai nde namoni yango pe na lopango ya ndako pe na moni bafololo, pe namoni motuka moko etelemi ezokende te lakoene eza na balangi ya mosaka.

Liboso nanga mwana mobali atelemi azo beta maboko pe nasima na ye namoni ba matiti mingi pe na ba nzete ya mwana mobali wana atelemi na nzela ya mabele yango nazomona liboso nanga.

Elili tozali komona ezali bongo na kati ya ndaku, ndaku ezali esika oyo basalelaka sport

Liboso na ngai namoni eza biloko ya kolia, biloko ya koliya wana eza nango na munoko ya lopoto ba salade ba salade oyo namoni ba nyama eza na kati, namoni pe na ba tomate pe, batye yango liboso na nga awa , epesi poso ya kolia eza kitoko mpenza.

Liboso na nga na moni eza lokolo lokolo moko batie yango na se lokolo wana moni eza na balangi mingi za langi ya pembe balangi ya moyindo pe na kamwa motani moke moke pe na moni yango liboso.

Liboso na nga na moni eza epa wana balatekaka masanga masanga ya komela abengaka ya monoko ya lopoto bale ubystron pe na mona amo eza kitoko na mona masanga mingi za na kaki ya na yango mpe moto aza te akangaki kaka fotoy

Boso nanga namoni eza bendela ya kiteko mpenza bendela ngo namoni eza na ba langi misato na ba langi ya bonzinga, ba langi ya moyindo, pe pe na ba langi ya mosaka, nde namoni yango liboso.

Liboso na nga boye nazo mona sani eza na bileyi. Eza na ndunda na mabaku ebele na pilipili likolo. Epesi posa.

Liboso na ngau na moni eza pa basandanaka biloko ya koelama mafota ya kopakwana na nzoto mpe na biloko ya kotia na kino pe na matoi na moni eza place bateka yango te eza liboso na nga lokwana eza mingi pe eza na balange mingi.

Libosonanga na moni bana ya mibali mingi basusu bafanli mosusu basusu batelemi namoni mpe moko aza sendi na maboko na ye obeekana moka lopute ekute mosusu wa mili fobi zolonde na moni bangoli boso nanga plat pana na bilamba eza na balangi mingi

liboso nanga namoni eza babete ya ndembo ya maboko babengaka na monoko ya poto volleboll bazoyeba ime nationale namoni na bazwi na bendela bendela ya congo braser bendela wana eza na balange ya pondu mosaka pe na motani nde namoni bango bana mibale ya babasi baswi yango na maboko

Liboso na nga na moni eza kabati kabati kitoko na moni ba silisi kotonga ya ngondu na moni yango liboso kabati o na moni eza kitoko penza pe na moni eza na ba langi ya pembe pe na mwa moke moke ya motani, na moni mayi ya pondu pe na mwa mosaka .

Liboso nangai eza mibali mibali mibale baza na babic na maboko bazo koma eloko moko pe bazo singer nde namoni yango liboso nanga awa moko alati chemise ya bozinga mosusu alati trico ya bozinga kaka nde namoni liboso nanga awa.

Liboso namoni bato mibale batelemi bazosolola eza mwasi pe mobali na mobali alati lilamba ya balangi ya moindo pe na mwasi alati lilamba ya balangi ya moindo na moni bakangie soki malamu mpenza

liboso na nga na moni atomi moko batelemi lisusu bafandi bazokoma eloko moko na buku ya kokoma nde na moni yango mpe na babendele eza liboso na eza bakonzi enamoni ango

Liboso na nga na mwani mwana mwasi kitoko mpenza moni bakangi esuki malamu na moni azotala na se pe namoni alati triko ya balangi ya motani te na moni yango liboso nanga aza na kati ya ndako.

Liboso na yanga na moni eza panneau publicitaire, ba bengak'ango na monoko ya lopoto, namoni basi mibale moko asimbi na mokongo azo seka aza na minu ya malamu penza. Panneau wana eza na ba langi ya mosaka mingi , na moni yango liboso .

Liboso na nga na moni eza ba sapato ya mibali. Sapato wana eza na se. Sapato wana eza ya kala. Na moni yango liboso na nga. Sapato oyo na moni eza na ba langi mingi. Ya motani nde na moni yango liboso na nga.

Liboso na nga namoni nzete ! nzete pe ndeke etelemi na yango likolo na eza kitoko mpenza ezo na ba langi ya bozinga, ba langi ya pembe , pe na mwa moyindo moke.

Baso na ma namoni eza buku, buku ya kotanga buku wana na moni ba komi lule de géan nde na moni yango. Namoni mpe na bato mibale baza na kati ya bwato, namoniyango buku na moni eza na balangi mingi mingi ya motani.

Liboso nanga na moni eza biloko ya kolia mbisi basali yango malamu mpenza epesi mposa ya kolia pe na ngai ngai eza penepene na yango pe namoni eza epaya wana bapesa bango bato biloko ya kolia pe balobaka na monoko ya lopoto restaurant eza kitoko mpenza epesi mposa ya kolia.

Liboso na nga na moni eza ba bengaka na monoko ya lopoto logo logo wana ba komi afrika milio nde na moni mpo na moni eza na ba langi ya pondu mpe na ba langi ya bozinga nde na moni yango liboso na nga awa na mwa moke moke ya mosaka.

Liboso na nga namoni ndako, ndako monene eye namoni yanga liboso na ngawa ndako wana namoni eza na malangi mingi ya mbwe mpe na mosaka pe namoni bato bazotambola na pene pene ya ndako wana pe na mutuka etelemi na pene pene ya ndako oyo.

Liboso nanga namoni eza ndeke, ndeke ya kitoko mpenza eza na ba langi ya pembe, ba langi ya bozinga, ba langi ya mosaka, nde na moni yango liboso na nga.

Liboso na nga na moni ndako ndako molaye monene na moni mpe ndako wana eza na balangi ya mosaka pe moni eza lopango lopango wana eza na balangi ya mbwe pene pene na ndako wana na moni mwa nzela moko nzela ya mabele na moni yango nyoso bongo.

Liboso , Na nga Namoni , babengi compresse sterile ! eza eloko wana soki oza na pota ! batie yango po pota wana ba busoto ekota na katkate na yango namoni , moto azwi asimbi yango na maboko namoni yango liboso na nga awa eza na karton ya balangi ya pembe ! mpe bakomi na balangi ya Motani .

Liboso na nga na moni eza kisi kisi ya komela. Kisi wana ba bengi kombo ya formule vitalité nde eza na calisium cac mil miligrame. Nde na moni yango liboso nao mona. Eza na kati ya carto eza na ba langi ya mosaka. Nde na moni liboso na nga awa.

Libosonanga namoni mwana avandi nase mwana muke pe alati elamba yabalangi ebele motani pondu azotala biso avandi nase nde namoni mwana oyo

Liboso nanga namoni biloko ebele namoni motoka eza na bala bala pe ekomi na pokwa motoka wana eza na batala pe namoni carton, pano publisitere wana mobali ya telemi alaki kitoko eza na pano publisitere wana pe namoni yango.

Liboso na ngai namoni eza biloko ya kolia biloko yakolia kitoko penza, wana namoni eza fufu na bapilipili pe, ba kwamga eza na bakati ya sani-sani ya pembe eza na bafololo mingi mingi sanani .

Liboso na nga namoni eza kisi ya komela kisi wana ya komela na kombo ya sylfate fere komprene nde namomi kisi oyo, bapesaka basi baza na zemi po bakoma makasi, namoni yango liboso na nga awa.

Liboso na nga namoni ndako ya kitoko penza eza ya pembe eza na porte ya lopango ya langi ya moyindo pene pene koza ba fololo mingi ya langi ya mayi ya pondu.

Liboso na ngai namoni bato bazobina bango bazobina oyo babengaka na monoko ya lopoto danse traditionnele, bato wana baza mwindu makasi nde namoni bango liboso na ngai awa.

Liboso na nga namoni eza epayi ba tekaka biloko mingi pe liboso namoni batie oyo ba bengaka na monoko ya lopoto fere a repasser, oyotiaka na elamba po ekoma kitoko soki olingi kolata yango, nde namoni yango liboso nanga eza na ba langi ya pembe pe na ba langi ya longondo nde namoni yango liboso nanga.

Liboso na nga na moni eza eloko akomela loko wana alobengana paloko toza 2in ana kati ya molami na yango bazosopa yango na kopo nde na moni ano emisionaga moto asimbe yango azosopa yango na pokona.

Liboso nanga na moni eza bendela wana bendela mibale moko na mboka ya angleterre eza na likolo mosusu na moni na yebi te oya angleterre na moni eza na balangi ya motani, pe na balangi ya pembe, pe na balangi ya bozinga. mpe namoni yango liboso nanga.

Liboso na nga na moni eza na motuka, motuka wana etelemi ezo kende te. Na sima motuka wana na moni ba nzete ebele ebele pe na motuka oyo namoni eza na ba langi ya pondu namoni yango liboso na nga.

Liboso na nga na moni eza ndako ndako ya pembe na moni yango pe liboso ya ndako Wana bamoni bafololo eza wana namoni yango pe ndako wana namoni eza na lopango eza na ba langi ya longondo pena moni yango liboso.

liboso na nga na moni eza kisi ya komela kisi wana balobi elimini levere parasitere le namoni yango soki ozobela na libumu ezosua yo omeli yango obiki nde namoni yango liboso na nga

Liboso nanga na moni eza mapapa mapapa mibale bati yango na se papa wo na kitoko mpenza moni eza na se eza na balangi mingi na malangi ya motani balangi ya pembe balangi ya de na mone yango liboso.

Liboso na ngai na mon mbila mbe azo lobela azo loba na monoko ya poto microfone pe na mona yango a fungoli monoko pe na mona yango .

Liboso na nga na moni eza bandeke ndeke mibale moim azobunda ayeli te londeke wana eza na balangi ya kitoko mpenza balangi ya moindo pe namoi na balangi ya mosaka. bandeke oyo eza na kati ya matiti.

Liboso na nga, na moni eza motu asimbi kopo. Kopo ya komela soki masanga, soki miliki. Nde na moni yango na liboso na nga. Kopo wana, eza kitoko mpenza ! Eza liboso na nga. Na penepene na ngo, na moni ba langi ya motani, pe na ba langi ya mozeka.

Na liboso nanga nazomona paneau publicitaire bakomi Ismael Zake, na mwana mobali aza na basuki ebele, na mutuka etelemi ya langi ya moindo.

Bazo lakisa biso mutu ya mwasi ba Sali ye modele ya kitoko ya suki, mwasi yango azo tala na se.

liboso na nga na mono eza nzete ya malala nte na mono eza liboso na nga pe na mona bamalala eza moko esi ebeli nde na mono yango liboso na nga

losunamoni bato mibale bazobunda na moni ezay babengaka na monoko ya lopoto katch amoni moko aza na se mosu aza likolo na ye apesi e oyo babengaka na mono pa lopoto catch pe namoni bango liboso n ngo bazobunda

Liboso na nga nazomona logo eza na langi motane ya mbwe na ya pembe kombo ya logo eza HONDA.

Liboso na nga na moni eza bendela bendela ya kitoko mpenza bendela ya mboka oyo ba bengaka burundi eza awa na moni eza na ba langi ya matani ba langi ya pondu ba langi ya pembe nde na moni yango liboso na nga awa.

Liboso na nga namone basapato mibale. Sapato wana bake yango na se basapato wana eza na balangi ya mosaka pe na balangi ya motani pe àna moni yango liboso na ngawa.

Liboso na nga na moni za mwana mwasi azobina, nde na moni yango pe penepene naye namoni mobali aza kotala ye azosepala mingi, namoni pe alati basapato milayi, basapato wana eza na balangi ya mwindo namoni ke atomboli maboko.

Liboso nanga na moni eza kabati kabati ya kitoko mpenza kabati namoni eza na ba langi ya pembe pe na moni yango liboso na nga awa eza kitoko mpenza.

Liboso na nga na moni basi mibale, moko atye eloko na mutu na ye, pe mosusu na mamoni amisimbi na mutu, pe namoni yango, ya liboso namoni oyo amisimbi na motu namoni alaki bilamba batongi na maputa, pe namoni yango ya liboso na nga awa.

Liboso na nga na moni ba sapato, sapato ya basi eza na se. Eza ba sapato mibale sapato kitoko mpenza eza ba sapato ya se na moni yango liboso na nga, sapato oyo eza na ba langi ya mbwe nde na moni yango liboso na nga.

Liboso nangai nazomona eza ndako eza ba ndako oyo yakala liboso nango batiye balibembe ndenamoni liboso nanga awa

Liboso na nga na moi eza biloko ya kolia biloko ya koni wana ma eza mobesu m emali pe na bambuma eza kaka te biloko ya kolia oyo emali pe na maki mkena mai yango eboso na ngawa.

Liboso na ngai na moni eza mafuta yako pakola. Mingi eza mafuta ya basi. Mafuta wana eza na balangi mingi. Ba langi ya mosaka nazo mona ba langi ya pembe pe eza na ba langi ya tongo.

Liboso na nga na moni nyoka emi eza na za likolo ya libende moko pe na libende wana sena yango na moni mai nioka wana eza monene mpenza.

Kasi awa na moni bato misato bazotalanga moni mwana mwasi oyo efangi na mesa azotalanga eza lati ba trico ya elangi ya moindo pe na pantalo ya langi ya bozila pe namibale mibale poy bakokalaki triko ya pembe pe na moni bango liboso za nga awa.

Liboso na nga moni eza mwana mwasi atie motu na ye liboso namoni bakangi esuki kitoko mpenza moni aza pembe pe alati trico ya balangi ya mosaka nte namoni liboso na ngou

Liboso na nga na moni eza bato baza na matanga na moni yango mosusu aza liboso mobali ezo lekisa bango eloko moku nde na moni ya moto liboso na nga aza na kati ya ndako. Ndako monene ye na moni liboso na ngo .

Liboso nanga awa namoni eza bakonzi, makonzi mibale bafandi bakonzi na balati kitoko na moi mokonzi moko alati sapatu ya kitoko ya moindo, mpe na mosusu simana ya maabendela mibale makonzi wana mosusu mokonzi alati ba veste ya bozinga na moni yango liboso na ngawa.

Liboso na nga na moni motuka, motuka ya kitoko motuka wana ememaka ba eloko mingi na nsima nango. Na sima nango na moni nzete ya molayi eza sima nango mitano etelemi, eza na bala bala oyo eza na mabele te.

Libosonanga na moneza babeti ya bale ya maboko, na moni bango bavandi, nase misusu balati ba triko ya pembebalati, triko ya ange ya pondu mpe na balangi ya moseka mpe na poni bangolibosona ngaa

Liboso na nga na moni eza kisi, kisi ya komela. Kisi oyo, eza kisi ya mai. kisi wana ba komi anti gripe. Nde na moni yango, kisi oyo ebikisaka soki moto azo bela motu, aza na ba miyoyo, de na moni yango. Pe na kusukusu. Pe na monî yango liboso ya nga awa. Soki omelî biloko nyonso wana omeli yango obiki.

Namoni mwana mwasi kitoko penza ba kangi ye suki malamu aza penbe, azotala na se, pe na miso na ye na moni atie biloko ya makiyage na monoko ya lopoto ba lobaka na moni yango liboso nanga, na matoi na ye atie eleko moko te.

Liboso nanga na moni eza ndako ndako monene ndako ya kitoko pe ndako wana bakomi hotel de la vile, ndako oyo eza ba langi ya pembe na ba langi ya mbwe moke moke nde namoni ezali.

Liboso na nga na moni eza buku ya kotanga, buku wana bakomi “je boukine chite libre” namoni bana mibale. mwasi pe mobali baza na buku wana moko amisimbi na matoyi azosolola na telefone.

Liboso na nga na moni ndako ndako molayi mpe monene na namoi yango pe, na moni na balabala balabala eza ya mabele te, na moni mituka mibale ezokende pe na moni banzete eza penepene ya ndako wana, nde na moni yango liboso na ngai.

Liboso na nga namoni eza eyaka na monoko ya lopoto logo, logo wana ya B M W nde na moni yango liboso nanga wana eza na ba langi misato namoni ba langi ya bozinga, langi ya pembe pe na langi ya moindo namoni liboso na nga.

Liboso na nga namoni eza na kati ya motuka , wana eteli mutu aza na Kati te.

Liboso nanga namoni eza mafuta ya kopakola kopakola na nzoto ba bengi yango biodel corporel, moto asimbi yango na loboko azotalisa biso nde namoni yango awa, mafuta yango eza na kati ya kopo ya pembe, pe na ba mwa bozinga ya moke.

Liboso na nga na moni eza kisi kisi wana ba bengi yango daviestra nde na moni yango liboso na nga kisi oyo epesaka makasi soki moto azo siba nde na moni yango liboso na nga.

Liboso na nga na moni eza ndako bazo tonga yango nano esili te ndako wana namoni yango awa liboso na nga pe na pene pene ya ndako namoni ba fololo bazaya ba fololo ya ba langi ya pondu nde eza mingi awa liboso na nga.

liboso na nga amonesa buku buka kotanga buku wana bakomi sience e teknologie pena buku wana na moni batie bakoni pe na mwana mwana wana alati triko ya pondu mpe na pantalo ya moindo na moni kosulngawa buku wana eza ya sizemanei

Esika oyo namoni eza epai wana batekaka biloko ya kotia na kingo pe na matoi pe namoni yango liboso nano. Na monoko ya lopoto to bengaka yango bijuteri namoni biloko wana ya kotia na matoi, naba bijoux boucle dorey na misuso ya mabaya ba chanet na misusu yango liboso nangai.

Liboso yango namoni bato misato bazokoma na kati ya babuku ya kokoma, pe na moni bango mibali mibale pe na mwasi moko, mobali moko ya pembe alati ba matalata pe na moni yango liboso na ngai.

Liboso nazomona eza biloko ya koliya epesi posa ya koliya eza kitoko penza namoni eza mbisi pe na pilipili nakati eza nakati ya sahani ya pembe pe eza likolo ya mesa.

Liboso na nga na moni eza esika ba tekaka biloko ya ko tia na matoyi pe na kingo pe ba bengi yango bijouterie de la vie en or pe na moni yango armoire eza biloko ya malamu penza nte na moni yango osola yango .

Poso na ma ngomii eza bkeka a moka a poto logo lobwana bakomi doxida bana pe na monano liboso logo na mono eza na balong ya penbe pe na balonga ya moindo na mone a moli sos.

Liboso na ngai nazomona eza, ndaku ,ndaku yango eza esika oyo ba musulman basambelaka

Liboso na nga na moi eza ndako ndako yango bazotonga yanko ndelamoni yango libosu na nga esi esikisi basi basikisi yango te na monamo eza na balangi ya pembe te nde na moni yango liboso bangala.

Liboso na nga namoni eza mibali pe basi, baza bato batongaka bandako nde na mone yango liboso na nga, baza na mondele mondele wana balati bamatalatale mpe na bato wana balati bamatalatala, ezoyebisaka yango elokoboko pelomoi aza liboso a nga.

Liboso nanga ,namoni eza na kati ya ndaku , mur eza n'a langi ya pembe pe na Langi ya mbwe ,likolo bâtie ngonga.

Liiboso na nga na moni eza Nkoy ezwi taba ya zamba , e simbi yango na monoko na yango, taba wana esi e kufi, nde na moni liboso na nga awa .

Liboso na nga na moni eza bendela bendela wana ya mboka ya congo, congo Rdc nde namoni yango eza na ba langi mingi ba langi ya bonziga ba langi ya mosaka pe na ba langi ya motane, pe namoni yango liboso nangai.

Liboso nanga nazomon eza biloko ya kolia pe posa ya kolia biloko malamu eza soso babelisi namoni yango batie yango epai ya mibali yango pe posa ya kolia makasi.

Liboso nanga na moni eza buku ya kotanga buku wana bakomi nkombo ya vivre lemate nde na moni yango awa mpe buku wana eza na balangi mingi nde nazomona awa namoni balangi ya pondu, balangi ya mosaka nde nazomona mingi mingi awa mpe na balangi ya lilala.

Liboso nanga namoni eza mwa mbuma ba mbuma oyo ba lobaka yango na monoko ya lopoto mango pe namoni yango liboso na nga ba bimisi yango na kati ya bilanga pe na moni yango liboso na ngai.

Liboso na nga namoni basi misato na mobale moko basi ba zoseka mingi pe na moni ba lati ba elamba ba tongi yango na maputa pe na moni bango liboso na nga pe mobali na moni alati ba veste ya moindo pe basimbi biloko na maboko na bango nde na moni yango liboso na ngai.

Liboso nangai namoni mutu atelemi mais namoni aza mwasi po nazomona elongi naye te na monoko ya lopoto oyo ba bengaka boucles d'oreilles na kingo naye namoni chenette pe na maboko naye namoni montré na lopete.

Liboso na nga namoni eza ba classe ya bana bazo tanga eza bana basi, bana basi wana namoni ba kangi bango suki malamu pe na moni balati ba uniforme ya ba langi ya bozinga, pe namoni yango liboso na nga bana wana bapesi biso mokongo.

Liboso na nga namoni eza biloko ya kolea bilok na kitoko mpenza awali basafo pe na makemba bate yango na sani pe siposo ya kolela eza kitoko mpenza ena moni yango liboso na nga awa.

Liboso nayo namoni bato yaba oyo eza mwasi na mobale namoni maboko na bango eza ba lati ba lopete pe namoni bango liboso naopelisa liso ba lopete na bango mwasi na mobale ya lifuli yango liboso ya mangamo.

Liboso ya ngana moni ya mutu azotambola pe namoni na balabala namoni ba mituka mingi ,mituka moko ezo mata misusu ezokende nde na moni yango liboso na nga mituka wana mingi ezana balangi ya pondu.

Logo balakisi biso awa, ezali na langi ya mosaka, motane, ya bozinga pe ya pembe.

Na moni mutuka ya molai etelemi na balabala ya mabele.

Liboso nanga moni kisi, kisi wana ba melaka yango te mpe batiaka yango na ba zolo soki oza na obela zolo nde otie yango pe obiki nde na moni yango liboso na nga kisi wana oyo ba bengi yango clarines eza liboso na nga.

Liboso nangai nazomona bikoloko batiyaka yango na mutu balobaka na monoko ya lopoto couronne eza kitoko penza eza epayi batekisa yango eza na balangi ya mbwe ndenazomona liboso nangai.

Liboso na nga na moni eza babengaka na munoko ya poto, logo logo wana na moni ezala kitoko, logo bakomi bien venue nde na moni yango liboso na logo oyo, namoni eza pe na balangi ya pembe na balangi ya bonzinga.

Liboso na ngai na moni eza bakabati bakabati ya bana mipe na bambeto ya bana mbeto bana eza kitoko mpenza eza na balangi ya bondo balangi ya pembe pe na balangi moko ya longondo elomani lbosomo ngawa

Liboso na nga na moni eza moto a simbi na loboko na ye eloko ba bengaka na monoko lopoto sac à main, et na moni yango liboso sac à main oyo eza na ba langi ya motane pe moto wana na moni al ati na loboko na ye ba bengaka a monoko lopoto montre pe a lati pantalon ya bozinga pe na tricot ya pembe .

Liboso na nga na moni kiti monene eza na kati ya ndako kiti wana na moni batongi yango malamu eza na balokaka na monoka lopoto ba aureye batongi yango na liputa te na moni yango awa eza kitoko mpenza.

Liboso na nga nazomona batu ebele bazokota na bus oyo ba bengaka na monoko ya lopoto transport en commun namoni pe mwasi moko bazo simba ye na nzoto.

Liboso na nga na moni eza babeti ya ndembo ya makolo, na moni bango bazo sala ba mwega na monoka lopoto entraînement, pe na se na ya lopango na moni ba nzepe mingi nde eza wana .

Liboso nangai oyo ba bengaka yango na monoko ya lopoto logo, eza logo bakomi centre hospitalier universitaire de Brazzaville eza na ba langi mingi pembe, moyindo, mosaka pe na pondu .

Liboso nanga namoni eza biloko yakolia biloko ya kolia ya kitoko mpenza epesi posa ya kolia na moni eza pondu mpe na mbisi pe na cikwanga ndenge na moni yango na pilipili moke eza penza na kati ya ba sani ya pembe na moni yango liboso nanga.

Liboso na nga na moni eza ndako ndako oyo ba bengaka na monoko ya lopoto ndako ya etage na moni eza na ba langi eza ndako kitoko mpenza pena balangi ya mosaka pe na penepene yango na moni nzete moko na matiti nde na moni liboso na nga awa.

Liboso na nga na moni moto moto a kofandi mpe azokoma eloko moko nde na moni yango liboso na nga na liboso na ya moni aza na moema ya komela nde na moni liboso na ngana

Liboso na nga namoni eza na sapato na sapato ya bana namoni eza na maaaapaane eza na biseto mingi ete yango na si sapato namoni eza na balangi neni mingi ya mosaka enamoni yango liboso na nga awa.

Liboso na nga na mani eza mbisi ya mai balambaka eni malamu bate mafuta te na moni yango liboso naga eza na kaka ya sane eza kitoko mpenza epesi mposa ya kolia.

Liboso na nga na moni lenge eza biblisite na ma monoko a poto alobaka balobi bolex event blistoare na moni eza na balangi ya moindo pe na balangi ya mosaka nde na moni yango liboso na ngaw

Liboso mangana moni eza bato ebele bapolisier na bamosusu fange na nse obiki eza miyibi pe mobali ya mosusu aza liboso na bango eza na bambeli ya milai pe na moni bango liboso na ngaawa.

Liboso na nga namoni eza buku ya kotanga buku wana bakomi histoire des arts nde na moni yango liboso na nga awa buku wana namoni eza na balangi ya pondu pe ya mwa mutani moke pe na pembe

Liboso nanga namoni eza balabala eza balabala yamabele te namoni moto azotambola nabalabala wana pe nasima yamoto wana motoko ezanabalangi ya pondu nde namoni libosonanga

Liboso na nga, namoni eza biloko ya kolia, biloko yango ezo pesa posa ya kolia, biloko yango eza pondu, na niama

Na elili oyo tozali komona mituka mingi ya kitoko elandani na balabala ya leta eza na langi ya mwindu

Liboso na nga, na moni eza kisi ya komela. Kisi ya bana, kisi wana eza kisi ya mai. Nde na moni yango liboso na nga. Kisi wana ba bengi yango artefane. Eza kisi wana, soki obeli malaria omeli yango obiki. Nde na moni yango liboso na nga awa.

Liboso na nga na moni ea sapato sapato mibale eza na s ya sapato wana amoni eza kitoko mpenza asapato wana moni eza na balangi ya mbwe pe na balangi misusu ya pembe nonongoi yango liboso na nga.

Liboso na nga namoni eza bana bana baza na classe bazotanga, namoni molakisi na bango aza liboso na bango azokoma eleko moko mpe na bana bazokoma eleko na babuku ya kokoma nde namoni bango liboso nanga. Awa wana balati bilamba ya balangi ya bozenga nde namoni liboso nanga awa.

Liboso na nga namoni mwasi apesi biso mokongo namoni ba suki naye bakangi yango malamu alati na matoyi naye oyo babengaka na monoko ya lopoto boucle d'oreille